Emiti emiyitirivu ng'egimu ku ggyo gyasimbibwa kasozi ate nga gino gyonna gya kiragala, girabikira ddala bulungi olwa kkala yagyo ennungi eya kiragala, waggulu mu bire walabika bulungi olwa kkala eya bbulu.

Abantu ng'abamu ku bano bakutamye ate ng'abamu bayimiridde. Omu ku bayimiridde asibye omwana ku mugongo ate nga we bali wajjuziddwa omuddo ssaako n'emiti nga bino byonna bya kiragala. Bano abantu bambadde engoye eza langi ez'enjawulo.

Enjuki nga zonna ziriko kkala ez'enjawulo okuli kkala eya kitaka ssaako ne kkala enzirugavu, zino nga ziri mu kiyumba zaakyo ate nga ziyina ebiwawaatiro. Zino enjuki ze zituwa omubisi gw'enjuki.

Omukyala ayimiridde mu lusuku asibye omwana ku mugongo ate nga yeesibye leesu ono nga yeetisse ettooke erituuziddwa ku lulagala lwa kiragala ate nga mu ngalo ze akutte kasooli omweru.